dis na where pipu come to buy, sell and do other businesses. some pipu are some pipu for here come to price, ask question about other pipu dey go why others na gist bring dem inside dis market so eh goods dey inside so, na passer by go see and even market pipu too for dis place na so everybodi dey busy on dia own dey do their tin, some dey wait some carry their market come dey fine who go buy from their hand. di women dem wen sit down now wey you dey see so, na discussion oh na discussion den dey dey discuss while others stand for there dey ask prices for di items dem wey de won buy. di boi boi and di girls dem wey dey sell sell for di market too, den dey for di busy maket dey find customers dey sell give di customers dey even tell dem ah sweet sweet tins dey here oh wey you fit buy oh wey go last for you. all of dem dey try get who go buy from dem. even self for there so, items like provisions, plastic, plastic product dem, food tins eseteria, Dem position for the outside so dat wakabout pipu go see am like am and even buy am. so na so di market place dey be. some market wen even busy pass dis wan self na so dem too den dey if u enter you go see plenty tins wen you like.

woman wen fine well well na n be dis di won na fine shenkes fine woman, well set, well position hand do makeup for face tie beta igele for head like pesin wey won do marriage wey won do birthday, di tailor wen kon arrange di cloth, kon arrange am well bead am, kon put feader feader sometin for di front of di cloth and di bead wen she wear na ogbonge bid for beta fine lady dem na dem dey wear am. and if you see woman like dis ah my sister, den dey enter eye. skin be like caramel abi wetin dem dey call am, skin dey shine dey enter eye even there are women dat are even finer dan dis woman but dis wan, she enter eye. naow dis ladies na so so fine den dey fine oh especially if na their birthday, their introduction or pesin won marry dem go carry man come hous kon show their papa oh see man wen i won marry na my lucky man don dey, dem go fine do makeup do everytin so dat na dem go be di most beautiful woman for dat day. ladies dey fine well well for occasion. sometimes, some dey wey be say naturally God bless dem with dis beauty dem dey, dem plenty while others dey wey be sey dem dey use their hand tek mek dem self fine. na dat won de dey call i help myself beautiful, i help myself fine na so God tek crat ladies and na so their life style dey be.

um atutu poyoyo, um pikin soft finish, come fresh, come dey creep, dis one na pikin wen dey crawl for ground oh, dis one never big, dis one go dey like six months dem. So for dis stage wey dis pikin dey so, e go try to learn how to creep, crawl for ground, before you kow e go come dey raise hand small small, before you know after dat one, if e don dey reach seven to eight months or some pikin sef nine months, dem don dey stand up, di ones wey be sey their bones strong well well seven months sef dem don dey hold something even if dem never waka and before pikin go reach dis stage of to crawl for ground or to creep for ground, dis pikin go don first of all learn how to sabi sit down. On e own e nor go learn am oh, na im mama na im go learn am how to sit down, after e don learn how to sit down, e go come dey small small, dey to stretch im body, dey stretch im hand to see whether im go fit carry something, some mother go throw something for di front of pikin, oya oh, atumbobo come and carry something oh, maybe dem fit buy am all dis baby baby things dem wen dey make noise, chokom chokom chokom dem go throw am for di front, e go creep, creep, creep,, crawl crawl, crawl go collect am e go still try am again, dem go some children dey, abi some pikin dey um if you wan teach dem, within three days dem don start to dey crawl while odas dey wen be sey like one month or one week depending on how di pikin mind dey, and how di pikin brain dey and how e fit how e develop pass, and na still dat same week, di pikin go take dey fast, to stand up and to waka, and um, atu, fine pikin.

pikin wey start to siddon from siddon pikin go start to dey hold something dey stand from there the pikin go come dey learn how to dey follow something dey follow something dey pick one step at a time then from there the pikin go come learn how to stand on e own to take one one step like now dis pikin here dey learn how to waka e dey first take one step at a time the mama self go dey teach am people around am go dey teach am if e even get some kind toys dem wey dey enable dem to quick waka dem dey buy am give dem at the age of one some pikin self dey start to walk or dey start to take dat their first step before dem even reach one year some dey start for seven months some dey start for eight months some nine months, some ten months and some one year and one year plus depending on how fast the brain of the pikin develop and how fast the pikin dey and wen dem start like dis na soso excitement dem dey get some of dem go do like sey go wan fall dem go fall dem go stand up dem go continue but mind you before dem start dis first waka dem don already learn how to siddon dem alredy learn how to crawl before dem learn how to stand before dem come dey take dis one one step

this na wey dem dey carry wood wey dem don process from sunning come drop then come process am the carpenter go come process am from a log of wood which e dey originally into furnitures into shapes, into objects wey dem fit use for other things like building, like decoration, like basic things wey person fit use for house, for e kitchen and the rest and the person wey dey process the wood for making those diffrent shapes and objects, them dey call capenter if you see this felo, so him hold him workings and some of him working tools dem dey ground wen him take dey house dey process dem into different shapes and different sizes some of dem sef dey follow do this door fraim wey dem dey take dey use am people wey dey build house dem dey take dey use am, dey put before dem put the main door an apart from that one, carpenta also dem get work oh dem dey even process the 2 by 2 dem do am well, or plank dem wey dem take the roof house or take dey build build house apart from that one. beautiful beautiful things like frames dem dem fit process am fit sell am to people wey go do the final finishing and some of them de good at their work like if dem produce something, dem no even need other plenty plenty work to get the beautiful thing the beautiful look wey you desire from that particular object but first of all, person go go cut the wood down, process am into a log carry am from the bush, come drop for sunning before before dem go go buy am for that side come carry am come give any capentry shop, come process am